Paɣa ŋɔ o kɔhirila yari ka zaŋ noosi maaki sabinli kpa o nyee ka pa sar'piɛlli ka za baajinima zali o nyaaŋa gab'piɛla zaa o kɔhirili mi ka ban dari li maa shɛba pilila zipili piɛla ka shɛba kpa noosi maakinima ka shɛba ye liiga buluunima.

Buɣum ka o mali m mondi bonku n niŋ dari niŋ di puuni n zaŋ kosuɣusa zali ka sheba zanzaya ban yen da m bala ka o pa niɛma dizuɣu a gbibi saɣavuɣuli maa o na mondi mi maa di na bibi ka o zaŋ tahali n zaŋ kuɣa niŋ dipuuni.

Silimiinsi da loori n nin suhi piɛli ka nin flawaasi pa di zuɣu n kpa nosi mati nima n lara ka zaŋ bihi zali bi tooni bi gba ni niŋ suhupiɛlli shɛli n bala akɔran tu bini da bini palli shɛli maa zuɣu.

Laati tuma yilinim m bala ka bɛ kana ni bɛ ti zaŋ wayanim maa ga din yɛn che ka Niribi nya buɣim n zaŋ bɛ suhu ni yɛli ni bɛ ku bukaata shɛli ka o be saɣiri gungɔŋ puuni ka bɛ zaŋ tiraanfooma na ni bɛ ti tam pooli maa zuɣu.

Niriba n-za nyaaŋa maa ka paɣa so so jinjam n-so chinchini pa di zuɣu ka pini ka bɛ zaŋ choobi niŋ bini ni n-wara ka bihi yuuna ka ŋun niŋdi maa so jinjam sabinli ka ye liiga dozim pa di zuɣu.

Silmiinsi ka bi chaŋ la dibu n ti zaŋ bindira tam bi tooni ka diri fiila ka lara ka shɛba yɛ liiga ʒiɛhi ka shɛba yɛ liiga buluu nima ka bi zaya ka kɔm bɛ bi nyaanga ka shɛba bɛ kɔm maa ni ka pantuu bɛ kɔm maa ni ka pantuu bɛ kɔm maa puuni ka.

Ŋɔ maa biije doo mini biije paɣa m-bala ka bɛ zaŋ sipikanima pa ŋ-ŋmɛri yila paɣa mini doo gbampiɛla mi noli n-nyɛ ba doo maa mi kpala sipesi.